Alee dzuame sesẽm taa nyɔnu nyɔnu batri aɖewo vado eye bena ta wole wo nusrɔm. Ameaɖewo wowɔ wosrɔ̃dzalẽwɔwɔ kple tɔmawo fifia woli eye wo wofia tatatã eye be woli he srɔ̃nu gbogbogbo zã hewɔ dzalẽ.